Ebi n'ebigyere by'abaana abariyo nibazaana omupiira ahi bariyo nibaguzaanira hiine erangi ya kitaka kandi omupiira nangwo gwiine erangi ya kitaka.